Leyi yimitshina esetshenziswa ngabomongikazi labodokotela ezibhedlela ukwelapha abantu abalimeleyo kukanti kumbe abagulayo ukubana bazizwe sebengcono.

Izakhamuzi zesigabeni esithile zihlanganisiwe ukubana zizocetshiswa ngezempilakahle njalo baziswe ukubana bangaziphatha ngcono njani njalo kuyabonakala ukubana baseceleni kwamasimu ukubana futhi bathole ulwazi ngokwezokulima lokubana bengathuthukisa njani indawo yabo.

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe. Uncedisa ugogo ugqoke iqhiye eluhlaza ukubana athole uncedo ngokubakwazi iBP yakhe ukubana iminjani.